Issi herani adussa kethayi henira hara dishini giddoni cilili ekida demibba gadeyi dessi bemibba gadeni darro asayi eqi utidda geni baggara worayi dessi

Daro addetinne inddeti issi medho shuraabe mayidinne wochchizaytinne xeellizayti eqqidayti giidi deettes. Ha uttizaytinne eqqizayti dizaytinne eqqi dizayti giidi dizaytappe issi addey wursseththa matan gaammo dunguza qoope woththides.

Daro asati issi kame sinthan maran maran eqidi detese eqidi dizaytappe hedzu asati maca gidishin han wursetha bagara diza maciya minthetho asati mayiza mayo mayadusu

Issi katha keeththani daro macati uttidi deettes. ha uttidi dizayta matappe issi aayya ayfe tukke pinjaali gaaththan qolada issi issi pinjaaleta garse zaarada wothadus.

daro macati issi matan shiiqi shiiqi eqqi uttida ashiiqi shiiqi uttoytappe heedzdzu macati issi medho may7o may7in harati hara medho medho may7o may7da

Daro asati issi heeran shiiqidi uttida daro asati shiiqidi uttidaytippe issi poolisezi sintha baggara qoobe hu7e bolla wothidi eqqidi dees daro asati guyerakka eqqidi beeti

issi keeththa giddon issi addey uttidi dishin issi addey waraqata oykkidi haa yees izetappe hani sintho baggara issi maciya issi xaafey xaafettidi dizayssa garsen gullunta uttada miicawus

Issi kawo keeththani daro asati macatinne attumati eqqidi deettes aqqidi diza asatippe hano baggara diza aaway bo7ati ekkishin izita matara diza maciya cililo goote may'adus.

issi bayzettizanne shamettiza eqa giddon issi suqen daro meishati deettes hayssa bayzizaytinne shamidayti maca nayta meisha gidishin daro macati iza giddo deettes

Daaroppe cillildine bettiza maatatine daaroppe loiza cishshati pudhi pudhidine issi heeran uttin izzeta giidon giita giita miththati adhi adhi eqqidi dettes.

daro asati qodan laapun usuppun gidizayti issi hieran uttidetis ha uttidi dizaytappe giddora issi macaa uttin izi lanqera uttida adezi dunguza qoodhin kaccides, macay sinthan maca borsay silkera uttides.

daro asati issi heedan eqqidi issi maaran maaran deettes ha eqqidi dizayti pe wursetha bolla dizayssi tophiya baandira maydi dishin izita matani daro mithati eqqidi deettes

issi keeththa giddon daro asati maaran maaran uttida ha uttida asati adde machonne hara harata naatethata gidishin issi addey hani baggara eqqidi mule kareth maydide

Issi keethey woddin iza guyera daro uuthati cilili cilili ekkizayti dishin izappe sinthara oyddu asati deettes nam7u macatinne nam7u addeti

Dre woganne seera qoncisiza xambaronne toora oykkidi deettes ha heedzdzu asatappe issinozi dunguza may7in issinozi paragilase dancidinne qoofe woththidi dees hanko aawozi ka ofo woe

Nam'u aakimeti issi matan eddettes haddizaytikka issinozi issi miisha saaxine garsan duge woththishin issinozikka heen hara miisha xeellees

Daro macatinne addeti issi heeran eqqidi dishin macati issisa ayife xeellidi haasayishe deettes. Izappe duge baggara addetikka issisara haasayishe deettes.

Daro asati issi heeran henira hanira giidi uttida ha uttidi diza asatappe sinthani ciisha tokkidinne daroppe cirilisi wothida ha utta asata matani issi maciya dawus

issi keeththa giddon daroppe lo7iza hudetinne ciishshata tokkidi deettes atokkizayssa madanikka haddey macaynne harati issi matan shiiqi uttida

oyddu addeti issi matan shiiqi uttidi sinthaso xeelletes hayzeta sinthaso xeellizaytappe heedzdzati dunguza maydi dishin giddora uttidayssi qoofe woththidi mela dees

Shuchappe osetiza kethi darope lo'za issi gata kethi dishin issi mac'aya wula matani utada de'awus ha mac'iyaka woraqata kushen oyqadus.

Zo'i zo'i ekizaysinne c'ililidi ekidaynne hara medho woyko galalora walaketidaysi issi matan dere wogane sera qonc'isishe betes.

Nam7u gashe naythi ississaara idimeththidi deeththes; nam7u gashe naythi idimeththi didaythi aththumaranne maccara gidishin macciya gede simmada eqqizaaro gidada daro aduqqi ekkiza may7o may7a dawus.

Daro nayti issi matan shiiqe uttidi issino giddo geltidi silkoynn giddon biido woyiko hooto wochishe deettes he wochishe diza nayta giddoppe issi macaya naa ba'ada dawus

Issi keeththa giddon issi addey saaxara dhoqu histishin kathi iza giddon dees hindira issi macaya uttadus hanin nam7u rastiqeta giddon farsoy geeshsho farsoy dees

hissi macaya lo7iza keeththa matani gulbatada dawus amacayakka musilime ammano kaallizaro gidishin izi matani daro meeshati bollan garsin deettes

Mayoy bayzetiza keethan daro mayoti eqqidi eqqidi de'etes. Ha mayotika maccata mayo darozi gidishin iza matan issi addey sure oykidi benara gigisishe de'es.

Heedzdzo asati issi eeran eqqidi deettes ha heedzdzu asatappe issi addezi dunguza koote maydi dishin iza sinthara diza addezi booththa firaabe maydinne luuke oykkidi eqqides issi nozi guyen eqqides.

Nam7u asati utidi detes ha nam7u asati utidi dizayitappe isiniya aayo isinozi awa gidishin aayiya qace qacada de7ishin aawayi karetha shurabe mayidi karetha sure gixidi miicishe deetes

haaththa bolla ooththizayssi wogolo geetettizayssi issi mithafi oosettidayssi issi bessan uttidi dees ha uttidi dizayssa matanikka daroppe zilli zilli ekkiza maatatinne mithati dees

nam7u macanayti issisan qoodhe yeddidinne booththa may7o maydi eqqida anam7ataska hu7ey mela daadettunta dizayssa gidishin izitappe guye baggara daro lo7o so lo7ethiza miishatti kaqetidi deeti

issi aaya xoossa keeththa miishata issi heeran uttada naa idimmada booththa qace qacada bayzawus ha bayzettizayssi janxila hara hara miishata gidishin izi matan hara akka utta

katha kaxidayssinne sollo woykko buddenaa geetettizayssi issi saanen daro katha qommoti issi bolla shiiqetidi dishin ha kaththa qommotikka barfariyaranne hara haratara shiiqidi deetti

Nam'u issi medho xafeteda xafoti woga pidale gidishini iza mataraka missile utides ha utida missilezasi qadhe matan zo'o mishshi qashetidi deas.

Issi heranni daro asati uttidi detees.ha daro asatikka macayi adeyinne Dari Darid uttidi dishin sinththera dizayitti ha simidi uttida .sinththera uttidayita matankka banidirayi uttides.

issi maciya daro duufeti issi heeran xaafettidi dishin silketan kushen oykkada hara silketa matara wothada zo7o sharbe hu7en qaccada dawus

Issi karo keethta noothiza oosanchati issi lo'o geethtete giddon uttidi deettes ha uttidi diza asatappe issi addezin eqqidi kumetha may'o maydi dees.

Nam'u addetine Nam'u maccati issi matan uttidayitinne eqqidayiti dettes ha izetika issi dere asa mulle go'iza oththo oththiza keththan dettes.

Issi xafetidda xufeyi deyesi, ha xafetidda xufezi sintharakka ossetida issi misileyi beyishin xafetidda xufeyikka salo sammaye gidoni.

Issi mac'aya utadanne dawus ha utada diya mac'aya bota kote mayada garsara kareti mayadane galalo qac'e qac'ada utadus izi matanika issi missile des.

issi medho may7o may7idaytinne issife shiiqidi eqqida caali caali ekkida aawati deettes ha caalidi ekkida aawatappe daroti qoofe woththidaytii buyera eqqidi deettes

issi xaafettida xuufey dees ha xaafettida xuufezikka qo7ara giidi ingilizetho qaalara nababetishin nu dere gaammothorakka birshethay aazie

Issi macaya kuphe birsha yedissadanne ayfe bolla manaxire wothada duurason kooshe gujjiza miisha wothada issi xaafetida xuufe haasa ash dawus

Issi xoofey xaafettidinne daro miishata qoncisishe dees ha qoncisishe diza miishazikka misilin beettishin jimma yuberesiti gizayssa yootishe des.

kaasanchati issi denba bolla kaa7ishenne woxxishe deettes ha woxxishe diza kaasanchati nam7a gidishin izatappe sinthe baggara gitati ekkiza xaafeti xaafetiti deette

Issi poo xomppe xomppiza mishsha issi heeran waxxidinne iiza giigissiza asati heezhzhasinne heezhzhappe bolla giididi eqqidettes ha eqqida assati xoomppe giigisiza asata maayo mayidda.

Hedzdzu asati issi heeran eqqidi dishin ha asati adussa maata giddon eqqidi deettes.ha eqqidi diza asatikka nam77u isdi medho qoobe woththida.

issi ogeni heno baggara hano baggara daro xompe foo7o immizayti daroti issi heedan shiiqidi deettes ha shiiqidi dizaytikka issisara oyketi oykete dishin daroppe daridi bee.

Xopidi po'os go'etizayis issi heran qashetidi daro mosheti de'etes ha daro msheti qashetidizaysa matanika mela mithati hini hani meqeritidis

poo7o immizayssi Woykko oykko pabrati hayle geetettizayssi issi misile giddon eqqidi dees ha misiliyakka bessizara poo7o immizayssa gidishin iza bolla baggara arongadita ekkashe garsera cirillo

daro kawo ooso ooththizayti daroti issi matan uttida ha uttidaytappe issi noya maca gidishin hankoyti wuri adde gididi beettetes ha izatikka issi addezi kushera dabbo oykkidi deuttidi

daro asati issi keeththa giddon deettes ha keeththa giddon dizayti daroppe lo7izayssa gidishin he nuy baggara ha simmi uttidayti wuri wode miisha wurikko komputere gizayssa oykkidi dishin nam7u macati uttidi deettes

Issi lo7iza ogey aduqidi de7ishin iza matan issi keeththey keexxettidi diin xompe xompiza si bollara bishin iza matan goraynne mithati deette.

issi keeththa bolla yangare gizayssa woththidinne izappe hano baggara daro qorqoro meqorotinne mitha meqerethati deettis ha keeththazappe gu'i baggarakka daayi ekkiza miiththi dees.

Issi katha kethani darro assati issipe betesi. Ha katha kethani diza assati ushanne methane uyishenne mishe betesi, ha uyishenne mishe diza assata issi addeyi ha xellesi.

Issi xaafeththida xaafeththida issi dees; ha xaafeththida issi maaran maaran dugeththa uththidishin bollara tsaafeththida isi guuththo orddi ekkees; garssera xaafeththidoy ethi qeerino qeerino gideeththees.

Tophiya bira gisho woykko bira wososo misiley dees misilezikka tophiya bira naago keeththa gidishin izi orddi ekkidi misilin beettes.

Daro asati issi matani dishin issi macara daro asatara dettes ha issi macay sinththan issi adey boththa sure gixadi boththa shurabe maydi huphe bo't ekizays utidi des

Hara hara katha qommoti issi bolla detese ha hara hara katha qommoti hezhzhu saneni dishin issiniya aduqa ekizarin oydantho saneni dawus

Daro asati issi bissan uttidinne wode miisha woykko komputere geetettizayssa go'ettishe deettis ha go'ettishe dizaytappe issi indiya sinthara uttadanne dawus haratikka hinira addetti uttidettis.

daro asati issi bessan shiiqidi wode mashine o7ekko komputere dizayssa go7ettishe deettes ha go7ettishe diza asatikka daroti issi iss komputere issi issi asi uttidi

Issi tuke keththa mataralo'ithidi woykon pachara athiza ogey de'es daroppe lo'izaro gidada shuchappe osetadusi.

issi xaafettida xuufey dees ha xaafettida xuufeykka urdidi beettishin xaafettida xuufeykka amaraatho qaalara xaafettides izappe garsa baggara hara miishati deettes

Tophiya dere bandiraynne gaammo dere asa bandiray issi matara eqqiti dees ha eqqiti dizayssa garsani daro xaafettida xoufeti ordi orde kidee

daro asati issi matan uttidi dishin issi addezi izita suntha xaafizay bude mashine matan uttidi dees ha uttidaytikka macay attumaynne caalay dee

xompe giigissiza ooso ooththiza asati oydday issi matan deettes ha asatikka haaththe tubbuzayara keeththa bolla laallishe deettes ha izita yammotiza gadeykka ciililequ

macatinne addeti issi matan uttidi dishin izetikka maaran maaran uttida maaran maaran uttidaytappe sinthira nam'u machatinne issi addey uttin guyera daro addeti uttida

issi misile matani metoro gallas woykko tamay keeththata oykkizayssa gidikko ashshizayti be may7o maydinne daroti issi matan deettes

Issi kaamee hano baggaara eqqidi dishin nam7u asathi hamoththeeththes;issi addezi sinththera dizayssi booththa shuraabe mayidi kareththa sure gixxidi kareththa qoofe woththidinne hamoththees;he noyssika kareththa sure gixxidi de7ees.

poolise woykko kawo keeththa oosanchati issi keeththe matan eqqidi be kushe ayfe bolla efidi qoobe wuris woththidi macaynne addey eqqida

Issi medho may'da asati issi medho daa maathidi issi medho koope wothidi gidaytikka hamuttishe deettes hamutishe dizayta matare guye baggarakka daroppe lo'iza cililo maadati deettes.

Kawo keeththa oosanchati woykkon kawo keeththan ooththiza pooliseti issi heeran uttidi wurizikka deettes ha uttidi dizaytappe hano wurisetha bolla diza poolisezi duuna bolla kushe uthidi dees

issi addeynne kaame sinthan eqqidi tubbon qalame gorfishe dees ha gorfishe dizayssika taroppe lo7zayssa gidishin kaameppe guyerakka mithati tashkari eqqida

pooliseti issi maaran macaynne addey issi maaran shiiqidi eqqida ha issi maaran shiiqidi eqqidayti daroppe lo'izayssa gidishin wurissezikka issi medhoo mayo maydi issi medho qope woththidi

Issi kawo keththay shuchappe oththetidayisi kexxetidi dees ha kawo keththaska daro mastotetinne wulati dettes puddetha haaki eqqizayitika miye aaki aaki ekkes.

issi kawo keeththani ooththiza ooshanchata ubbay issi bolla shiiqidi dishin issi addey sinthara kawo ooso maaran oosisizayssi qoobe woththidi eqqides.

Daro asati lo7i lo7i oosettida keeththa matani maaran maaran hamutishe deettes hamuttiza asatikka kometha may7o may7di caamma aaththidi hennida handira keeththay maaran uttin iza giddora hamutte.

kawo keeththay daropbe aakki ekkizayssi issi heeran dishin iza matani kaamey heedzdzanne hessafe darizayssi eqqidi dees akaamezikka booththa medhon tiyetidayssakko

Issi katama heerani daro kaametinne adusa adursa keeththati deettes ha adursa keeththatanne kaameta giddon asi dishin izaappe guyera daro worati deettes.

nam7u addeti caali caali ekkidayti issi kawo keeththa matani uttida hawuttidi diza asata sinsarakka daro gita gita xaamafe xaafettizayti dees

Iichachu addeti issi heeran eqqidi deettis haichachu addetikka wurikka kumetha may'o maydinne ciisha sinthan oykkidi eqqidettis haqqidaytappe sintha baggara diza aaway issi kushen oykkides.

issi bissan shuchchafe oothettida ortodokse geetettiza ammano keeththay keexettidi dees keexxettida keeththa matanikka guutha mithatinne hara harati deettes

issi addey booththa shurabe mayidi ayfe bolla manaxirey woththidi issi kushe ziqqi issi kushe dhoqu histidi dees iza guyerekka may7odi hayqoti miceti dishin issi ciishay daroppe lo7iza puddo oykkidiza matan dees

Issi kawo keeththe hinxay daroppe lo7izayssi shuchchafe oththetida keeththeti mastotetinne haduqi haduqi ekkiza keeththati oosetii dishin izappe heno baggarakka daroppe lo7iza keeththey oosetides iza giddon mith eqqide.

daroppe lo7izayssinne wode xompetan wuri katamata koo7isizayssi wode oothsho miisha woykko geetettidi erettizayti deettes hadizayta matan daro kaameti issi ogera amutetes

Daroppe lo'iza issi cililo maatay issi heeran doles izappe henorakka galal'o da gizayssi dishin hano boggara pudera lo'iza keeththati keexettidinne maaran maaran uttidettes.

daroppe lo7iza keeththey heenira hanira wulay dishin issi keeththiys heenura hanora mithatinne cilili cilili ekkida wura malati abibatikka sinthan deetta

issi bessan gita keeththay keexettidi shuchchan uttin izas sintha baggara daroppe lo7iza mastotetinne waazati shiiqidi geli uttida guyerakka mithetinne daro maata cillati deettes.

Sawu keeththa hinxa geetettizayssinne ogeppe ganna baggan xade baggan daro asati amuttizayti beettetes oge giddo ogen kaamey sikin haakki eqqidi dees ha ogekka aspalten os gides.

Daroppe lo'iza keeththati keexxettidi dishin izita matanikka cilili cilili ekkiza mithatinne maaran maaran oosettida gadeti deettes ha gadetikka gede ha giidi oosetti.

Daroppe lo'iza haaththa giddon ootettiday issi keeththay dishin icha oyddu misileti para togidi eqqidayti keeththa matani eqqidettes ha eqqidaytikka koo keeththa matan gidishin daroppe lo'izayssa

Heedzdzun asati issi heerappe sinthatidi pude kezin izeta guye haray haray pude kezees ha kezizaytikka issi shuchchafe oosettida bolla bollan diza keeththa bolla kezishe deetees

wuri macati sinthara shiiqidi eqqida ha sinthara eqqo macata lanqeni issi addey hen wursithara eqqin giddon giddon qibi qiiba asati woykko addeti eqqidetes

Daro hakimmeti issi Hera eqqidi dettes ha eqqidaytikka boththa kotte mayiddi dishshin issi addezi izeta giddoppe wode mishsha oykidi dess ha izetappe guye bagara worayinne gita keththey de'ess.

Issi away eqidi de'es eqidi diza awayka wode mayo qodhe bolla yegidi de'es kumetha mayo mayidine kompitere gizaysa xapishe des

nam'u akimeti eqqidi deettes nam7o aakimeti eqqidi dishin issi naya saketada yiin nayo issi aakimeya oykkada dawus daro attumati guyera eqqidi xeelle

Macatinne addeti issi matan shiiqidi issi xaraphe bolla woththidi daabbu qanxetes ha qanxizayte pe macati booththa lacana maydi deettes.

Issi macaya gooththa malaxana may7adanne issi icho hiithe bolla uttadus ha uttida macaya galallo qace qacada dawus.

issi saketiza aayetinne issi aakimeya uttidettes ha uttidaytappe akimeya iskito oykkada dabtare bolla xaafada uttin dhayyakka issi dhale ekkada xeella

Nam7u haakimeti sinthara eqqidinne dishin hara daro asati guyera deettes ha eqqidaytappe issi addezi guufi oykkidi eqqides haizatappe henira cimawati uttida

Asati kuushen woode mashshinne oykkidinne daaro addeti eqqida ha eqqidaytappe haani wurssetha baggera diiza adezi kushshe kissen yeddidine ayffe bolla manaxire woththidi zo'o giddidine eqqidessi.

Daro asati issi xufe sinththan woththidinne guyera daro asati dettes ha asatappe issi bagara henira hanira miththay hayiththara toshikorid aki aki eqidi detes

Daro atsai issi besan shiqidi uttida ha shiqidi utida asatppe hide issi addezi eqidi dishin izata si.than xaraphe bolla issi bagara cishay dees.

Issi aaya kushe bolla yeddada goosse goozada laxa naa hashshe bolla yeggadanne uttadus ha uttida aayeyppe heno baggara issi zo7o may7o may7ida naay uttid.

issi asi ichidi hiithe bolla dishin harati matan shiiqi shiiqi eqqida ha shiiqi shiiqi eqqidaytikka issi aakime keeththaso gidishin issi maciya suga xeella

daro asatinne gashe nayti macatinne attumati issi matan shiiqidi eqqin izitappe guye baggara keeththatinne daroppe cilli ekkiza mithati deettes

issi macaya daro kooshe lo7ethizayssanne kooshe gujizayssa be duunaso madan wothadanne haasaya asas haasayashe dawus haasayiza macayakka daroppe lo7izaaronne ku7e pirshadi daaroo

Daro adetinne nam'u macati hamutishe detes nam'u macatape issinoya sinthara dishin hara hen guyera dawus adeti daro daro gididi hamutetes

Daro adeti issi heeran eqidi eqidi dishini issi adezi bola xeeles hanira worsetha bola diza adezi gaamo dunguza qoophe wothides ha asatika adusa adusa asata.

issi keeththa misiley issi heeran dees ha heera matani haaththe duuqiza mishshay dishin iza matanikka hara keeththeti dettees ha keeththeza bollaka guuthara xomfiza xaafey dees

Daro macati issi heeran katha shiishshi woththidi katha giddoppe iita qorishe deettes. Ha macatikka hu7e bolla shaashe qachidinne daro saaneta gaaththan mici mici woththidi qoreetees.

issi meli meli ekkiza mithati issi bessan deettes meli meli ekkiza mithata matan bollay buuketidi dishin iza matan maatati daroppe eexidayta deettes

issi bira naago keeththay misile bolla beettes misileza bolla beettishin bira naago keeththaykka tophiya bira naago gachthafe hara dereyssa gidishin akki xaafettida xuufey dees

daro paddetinne issi maciya eqqidi yideettes haqqidi diza asata sinxanikka awa poo7o xompe foo7on laammizayssi zin7idi dees hizeta mata mithi ahakkidi eqqides

Issi maciya huphe adussa gidishin iza bollara qoobe wothada eqqadus eqkida macaya silke kushen oykkada booththa shurabe mayada dawus izi guye baggara daro asati eqqi e.

Issi aki ekida ogeyi dessi. Ha aki ekiza oggeza mattani hakiddi gedde beyishini darro aqida mithatine kethati betesi

Atumatinne maccati daridi daridinne issi ogera hamuteteesi ha hamutiza asata gidoppe siniththara diza macaya janxila oyikadane sinththte sinththe hamutawusi ezeta natanika kameti eqideesi

Cililidinne aakkizi beeththiza ogeenne kaamethi diza mislee beeththishin ha nu baggaarakka keeththay des; ha keeththape sinththa baggaara issi na7ay nam7u tohora hemeththiza saykile laagges.

issi kethe namu'u sora wula kesini bollara loyiza loyizayisi issi issi herani eqini guyera cililo mithatine henira heni haki dizashin salo samaye qalame betesi

tophiya kawoy issi ogera woykko keeththa giddora hamutishe dees hamutishe dizayssi karetha may7o kumetha may7di gita Teeththa giddon hamuttishe dees.

issi addezi cililo koote hashe duuxa bollara may7di zo7o pirabe garasera may7di issi kushe hene issi kushe hano giidi haaxa hishe deesi izi haasayizazappe heno baggara taroppe lo7iza keeththetinne mitxati deeta

asati issi matan shiiqidinne giste malata tira bolla saalisidi iza shuraabe booththa shuraabe mayti deettes issitikka donguza qoodhen qachidinne donguza qoobe issi issi yaddey izeta giddon wothi dee

Daro addetinne issi macaya eqqidi deettes ha eqqidi dizayta matanikka issi adusamith eqqidi dees izi ta matan daro dolidinne melida mithatinne hara hara miishati deete.

nam7u addeti eqqidi deettes nam7u addeti eqqidi dizaytappe issinozi tani sinthira dishin issinozi henora eqqides ta henira eqqida addezi miishata hara hara nehereta issi bolla shiishshidi bayzishe dees

daro addetinne macati issi heeran shiiqi uttidinne kathatanne hara ursha mala miishata issife shiishshi sinthan eqqida ha eqqidaytikka issi keeththe lo7izayssa garsan eqqi

issi ogey pachcha ogey ooththettishe tishin ha ogezakka sinthara macay attumay wuri kezidi ooththees ha ooththizayti issi baggara kunthi kunthe bishin sinthara haratikka hara hara asati ooththishe dee

Lo'o keththa herani issi banddiray eqqidi dishshini hara medhdhoyikka Henno bagara eqqidi deesi ha eqqidi dizayittappe Hano baggara soo keththa lo'eththo oththiza mishshay hixxetidde'esi

Issi asi dhuma keetha giddon wula penge oykidi dees ha penge oykidayssi birata gidishin nam'u kushetara oykidi dees gaathan diza assazi lo'i beetenna.

Issi naazi be tamari ongida tamare mayo mayidi dishini issi addezi hemi uttetha son uttidi dees. Uttidinne eqidi dizayti qoodam nam'ata.

issi keeththa giddon daroppe lo7iza utethasotinne xarapheti deettes ha hani baggara diza utethasoti heedzdzati aduqi adukki issi issi asi uttizayssa geedeettes

issi heeran aako keeththey keexettidinne dees ha keeththeza matani kutethasoynne daro ichosoti deettes ha diza keeththates mastoteynne fengey dari dari lo7idi dees

Daro atummatine nam'u macati issi besan shiqidi eqida ha eqidayitape wurizika kushe kushen oyikidi detes woraqata oyikizaysika darope azuqi azuqi ekizayisa.

issi a addey berka uttides ha uttida addezi zo7o shuurabe may7di kushen hayqo qummo qachidi karetha shebete aaththidi dees ha aaththidi diza addezikka haraso xeel

oyddo asati issi heeran uttidi deettes ha uttidi diza asatikka nam7ay maca gidishin nam7ay attumanakko ha izittikka booththa woraqata be sintha sinthan woththidinne uttida

Nam7u asati karetha misile giddon henin hanin giidinne eqqida ha eqqidaytappe issinozi hano baggara dizayssi adde gidishin hanora dizaara macako ha macaynne addey kushen malatettidi hasayette.

Daro asati issi heeran shiiqidinne macay attumay gididinne eqqida aqqida asatas sinthe baggara dizaaddey karetha sure gexxidi caamma aaththidi karetha koti maydi gaaththara booththu may'n hankoyti daroti booththu maydi eqqide

issi bessani issi kaamey eqqidi miisha caanishe dees ha issi miisha caanishe diza tammatani heedzdzo asati eqqidi deettes eqqidi dizay tammatankka woraynne keeththeida

daro addetinne macati issi heeran deettes ha issi heeran dizayta madani issi nay hare diza soome doosa oykkidi dishin maata shiishi qachidi iza bolla caanana geettes

issi addeyinne issi maciya soo giddon huge pittishe deettes pitozikka issi medho nam7adas gidishin adusseko izeta matani issi mith eqqada dishin xaafi dees

issi korqoro keeththa matani mithati daroti shiiqidi shiiqidi issi bessan dishin iza sintharakka harati iita masatizayti heni kaame matan qasheti qasheti deettes

Daro asati geshatetha nagishe detes . Ha geshatetha nagishe dizayti ogeppe itata woyko burata qoncisetes . Ha qoncizaytappe issi bagara mac'ati de'ishn issi bagara adet detes.

kaame garsafe kawo oosanchate boykko poolise haylle geetettidayti wodhishe deettes ha wodhdhidaytikka gaden daru zin7idi dishin guyera dhoqo histidi kaamey besse

Hare gaare gizayssi issi eqa caanidinne dees ha caanidi dizayssi pe harezi kezin hare caana meishazi heen eqqidi dees iza matanka addey mokkidi dees.

Oonateththa erisiza woykko bateththa markaththiza waraqata kesishe deettes ha waraqataykka wode miishshara kezizayssa gidishin wode miishsha bolla kushe woththidinne potto denththetes.

issi macaya uttada dishin izi huphe bollara daro xaafettida xuufeti deettes ha xaafettida xuufetikka dari dari ekkishin izakka wode miisha xeellashi dawus

issi deretethanne be oonatetha erisiza kardey oosettiza keeththey dees ha keeththe giddonkka henira hanira nam7u asi issi kardiyo oykkidi dees

Issi kame guta kame sintara hametishini guyeraka hara kame yishin daro nayiti iza bola eqidinne bandira kushshen oyikidi detes izeta matani mitati cilili cililidi likidayiti utida.

Daro asati issi heran eqidinne dishn izetape issi issoy hamutes issi issoy eqides Gishn issi polisey izeta matan eqides, eqidayta matanika daroppe aaki ekiza keethay Des.

Daro addeti eqqidi dishin issi maceya gede ize ta mata bashe xeellashe dawus helo izi matani issi aaway dunguza qoofe oykkidi cikka ashe garsan oykkidi eqqides.

Issi harge malataynne iza sunthay xaafettidi dees harge malatazi giddora booxi booxi ekkishin qasse lanqen lanqi zo7oti ekkees xaafezikka orde gididi beet.

Daroppe lo7iza issi bessan mithati akki akkidi dizishin izata matara zumatikka hude hoxi hoxi eqqida izatappe hani sintha baggara daro kaameti madadan woykko zuuren zuuren eqqidi deettes.

gammu asati issife shiiqidinne dunguza may7di macay addey wuyi shiiqi eqqida eqqidaytappe nam7u asati sinthera dizayti kushe bolla yeddidi eqqida a bolla yeddoytappe hano baggara dizayssi booththara dunguza walakara oodhe bollara yeggides

Daro asati eqidi de'etes ha eqidi dizaytappe issi macaya dungiza mayo mayadanne daro addeta matan eqadus ha izzetas guye bagaraka daroppe cilili ekiza mithati detes

issi heeran daroppe lo7iza keeththati deettes ha keeththata matanikka issi bessan zareti zarettidi dishin heni izappe guye baggara daro mithatara diza keeththatikka dees

Nam7u zo7o addeti karectha koote maydi gaaththara booththa layllo maydi eqqida ha eqqidaytappe hano boggara dizayssi tophiya kawo gidishin he noyssi kare dere asa gididi edreete

Gaammo cimati woykko gaammo asati gaammo donguza may'di qoobe wothidi dishin hanira diza aaway laxana may'di cikka oykkidi dees izeta matanikka kaamey eqqin des.

daro asati issi matan shiiqi shiiqetidi uttida ha uttida asatappe hano baggara dizayssi ha dere saa xeellishin uttidayti wuri issi medho firaabe mayda hano wursethara dizayssi hara medho maydes

Issi suu'i giddoni daro miishati bayzettizaytinne shamettizayti deettes ha bayzettizaytinne shametizayti dizayssi daro miisha oykkin asati izeta matan dee

Issi macaya misile bolla iskirto oykkada zo7o shaamize may7ada huphe laalla yeddada uttadus iza uttida matanikka gita xoofey saafettidi dees.

kawo keeththan ooththiza oosanchati eqqidi dishin nam7u addeti heenni hani giidi eqqin nam7u macatikka hanira gede simmi eqqida izita matanka tophiya bandiray eqqidi dees

Daro asati wode woykko toknolojia miisha go7ettidinne issi heran shiiqi eqqidi miishakka xaraphe bolla wothidi deettes hawuththidi diza ayti addeta macatako.

Daro asati issi bessan shiiqidi eqqida ha eqqida asata matan issi aaway shiiqi eqqidi haraka tamarisees ha tamarsishin daro asatikka hu7esora soofira giidi deei.

Daro asati issi matan shiiqtidi maaran eqqida ha eqqida asatappe goy bagga taruppe y''iza adussa woykko pacha keeththe keeidishin hani aysses giza xuufe bollara ciishshay de.

Heedzdzu asati issi heeran uttidi haaththe be matan woththidi deettes ha woththidi dizaytappe nam7ati poolise gididi issime dommayo qoobekka wothidi dishin issi macaya izeta matan uttadus.

Issi maaca na'iya daro asatti dishinni izata giddonni dendda eqqada koshshe l gujiza miiishsha oykada haysa'ishin izis issi asi garssara oykkidi de'es.

issi poolise eqqidi dishin hara pooliseti darote henin uttidi deettes henin uttidi dizayta sippe sinthani taro capeta laallidinne daroppe cillizayta phe sintha laalidi uttida

issi kawo keeththa ooththiza oothanchatin wuris dendi eqqidi deettes ha dendi eqqidi dizayta matan oydeykka mela mela dishin izappe heno baggara daro oydetti mela deeta

Daro asati issi heeran uttidinne heni hani xeeletishe deettes ha uttiza atatappe heedzdzantho bolla diza addezi waraqata oykkidi dishini izeppe han baggara dizayti qoobe woothidi dee.

pooliseti issi heeran eqqidinne xaafi xaafi nam'ati oykkishin hara daro asati eqqidiyisinne uttidayti deettes ha uttidaytappe booththa koofe woththidayssi izikka xafishe de'es

Daro asati issi haran eqidi detes ha eqidi dizayta matani hala bagara maran maran issi ayfa ayfey des ha ayfa ayfetika avkado getetidi eretes.

issi kawo keeththa ooththo keeththa giddon toophphya kawoynne hara hara bonchcho asati be matan ciishshanne haaththa uyiza miisha woththidi uttida a uttida asatikka qoodan ichachcha gidetees

Hedzdzu asati issi matan shiiqi eqqidi issi maccaynne nam'u addey yiidi eqqida ha eqqida asatappe guye bagaara bandiray dari daridi eqqi de'es ha eqqidaytappeka nam'ati kushe bolla denththidi detees.

issi aayya laxa naa huphe gaththada kushe bolla yettada kooshe gitasizayssa oykkadanne miicashe daroppeufayte xeshi dawus iza yexxishin guyera daro asati uttidi deeta

Daro asati issi heeran shiiqi uttin ha daro asatappe sinthara heedzdzo asatinne giddora giddora uttidayti donguza may7da ha noora diza aawazikka tophiya bandera qoodera yeggidi uttides.

daro asati dere woga kathata issi matan kathi woththidinne hara hara qommo woththida iza woththoyssa matani macay addey shiiqi eqqides istata guyen keeththey dee

Issi medho may'o maydaytinne medhozikka issi melho zo'i ekkidayti karetha may'o maydinne kare dereti issi maaran eqqi eqqidi dizayssi beettes ha maaran eqqidaytikka daroppe lo'izay.

issi heeran issi macaynne daro addeti issife shiiqi eqqin izitikka gaammo dungoza qoodhen qachidinne issife shiiqidi eqqida haeqqida asatikka issi macanne daro addetakko

Issi indiya euttadanne kooshe gujjiza miisha ba sindzan mule shiishshadakka lawus haayi matarakka issi tophiya bandiray eqqidi dees.

Gammo dere asati issife shiiqidi uttin ha gammo dere asati be qoofe wothidi be dunguza may'dinne uttida ha uttida asata matara issi naani uttidiza.

Issi aaway haaththa putte tokkidi haaththa ushshees. Hara daro asati hinin hara puteta olla bokkidi tokketes. iza mattanikka biitta ushshetes. Daro asati issippe deettees.

Bolla menthetho ooso ooththizayti too kowaase ka'izayti issi heeran eqqidi deettes izetappe guye baggara issi malaliza misiley dees ha'izetikka zo'onne zo'o shurabenne karetha qonxa giixi mayda.

Tamare nayti tamare keeththani oyde bolla uttidi deettes ha uttidi diza tamare nayti macanne attuma gidishin ohedzdzo cugani uttidi dizay beettes.

asati giya matani bee miisha bayzishenne shammishe deettes bayzishenne shammishe diza asata matani guyera mithay darope cililidayssanne eqqidayti deettes

Naam'u macca nayiti issay issuwa ayfe xeellidinne, pinjaalen tukke uyishe de'ettis. Ha naam'u macca nayitappe issi noya ba huphphin shaashe qacciin issi noya mela ba huphphe qachchadasu.

issi kaame gaaththan daro asati uttidi deettes ha uttidi dizaytappe guyera diza naazi hokkidi dishin paratikka sinthe xeellishe deettes

daro asati issi mala goyde bolla issi matan shiiqetidi uttidi deettes ha uttidi dizaytappe heno baggara issi maciya eqqada dishin daro woratinne mithat izetta matan deette.

nam7u asati eqqidi deettes nam7u asatappe issinoya maca issinozi adde gididi eretettes ha maciya cililo may7o may7ada bollara booththa oote may7adus addezikka kumetha karetha may7o may7des

oyddu addeti issi mattan eqqidi deettees ha oyddu addetta matanikka zo'o kaamey eqqidi bshishin izappe guyera oge ooththiza kaamey ooththishshe dees ha kaame siinthankka ciliiloti eqqida

heedzdzu macati issife dishin issi maciya daro beetuku ha heedzdzu macatappe nam7u macati lo7idi beettishin izitikka tukke issisinen ekkidi uyeettes

Asati issi heeran shiiqidi uttin issi macaya iskirto kushen oykkadanne be huphe oykkada uttadus hankoytappe issi naazi kushe malatidinne waraqaata kushen oykkidi eutti

Issi heeran ogey oosettes ha ogey oosettizayssi gaanna baggara pe biitta kaashi kaashi ekkidi duge xaden yeggettes ha yeggizayssa matanikka cirilidi issi heeran maataynne pudhoti deeta.

daro kaameti issi matan shiiqidi eqqida ha kameta matanikka nam'u nayti henin hanin giidi oyddu nayti eqqi dettes ha eqqidaytappe sinthara demba gadeykka giigettidi des

Giya giddon daro asati daro miishatara oykketidi deettes ha izata matanekka henira daro keeththati dishin iza giddon mithati unka unqoti cilili cililibette.

Issi addey hare gaare bolla kezidi uttidi miisha caani ekkidi hare efees aharezikka miisha mule caanidi bees izappe heno baggara daroppe lo7iza keeththi keesetidi dees.

Issi attuma na'azi Arbamincce katama gidon,oothetidaysa mattan sure gixxidi ,caama aathidi,Thopia bandira mayidi nne eqqides.ha eqqida adeza matan heedzu tohora hamutiza kaamey dawus.

issi aayya cililo heeran eqqada cililo haythiza matan dawus izi matarakka zo7i ekkiza gade kanche bettiza suy dees aayyakka zo7o qacce qaccada dawus

issi mishi eqqidi dishin iza bolla gita xufey xaafettidi dees, xaafettidi dizayssappe guye baggara daro mithatinne worati zhili zhili eqqidi detes.

Macatinne attumati issi cililo heeran uttidi de7ettes ha uttidi dizaytappe heedzdzu macati sinthara utti dishin izetappe guye baggara attumati uttida.

Daro asati eqqidi issi misile ekkishe deettes tanin issi addey kushe laallidinne issi misile giddon uttides izitappe guye baggara cidilotikka deetes

nam7u macati issi matan shiiqa shiiqe uttidi deettes anam7u macatikka toho bolla uttidishin hizitikka dere woga may7o may7di deettes issi ni huphey zo7u gidishin issi ni hu7hey kareth

Oyddu asati sinthera eqqidi dishin daro naytinne asati guyen deettes a sinthen eqqidi diza oyddu asatappe issi macaya eqqada dishin izi hashe bolla hano wursetha baggara diza addezi kushe wothides.

Issi wora giddora ogey qanxethidinne adusi adusi zaariza ogey dees ha oge giddorakka daro asati yuuyi yuuyi hamettishe dishin woraykka daroppe cililidi eke.

Daro asati issi matan eqqida ha eqqidi dizaytappe issi issi asati kallo dhoqu histidinne iza bolla misile oykkidi deettes ha eqqidi diza siyanayta sinzaara anaytikka zin7idi deettes.

wora medoosay daroppe booththi ekkizaytanne haythe baynda walaketi walaketi issife hangezara oykketi diza mith giddon wora medoosay eqqidi dees ha eqqidi diza wora medoosan huadan maatati wuri booththuo

Daro macca nayitinne issi addeyi tophphya banddira oyikkidi dunguzza qodhdhen qaccidi issi macciya kobbe huphphe bolla woththadda eqqadus hankkoyitika muulezi huphphe yeddini issinya kobbe woththada eqqadus.

Darro naytti issi bolla shiqqi eqiddi bettosonna etikka issi mala shurabbe mayidi eqidda ha mayzzayssa gidoppe issi nayiya zo7o mayo mayadda daws.

issi attuma na'azi gammo arbamince gizayssa shiqoso bessan tophphiya bandira mayidi eqqides ;ha eqqidaytappe iza miyera issi heedzdzu tohora diza kaameykka...

daroppe lo7izayssi issi matan cilili cilile ekkizayssi garsara keeththe dizayti mithatinne ora mal7idi diza keeththati deettes ha mithatikka tamareso matan deettes

daro asati issi heeran shiiqi uttida ha uttida asateikka daroppe lo'izayta gididi izatas guye baggara heedzdzu adeti eqqidi deettes izata matanka cililo mithati dees

issi macaya mitha bolla kulo ka izayssa qachadanne iza bolla kulotashi dawus izippe heno baggara woraynne aduqi ekkiza mithati deettes

issi macayanne heedzdzu attumati issi matan deettes ha issi matan dizaytappe issi maciya xaafishin hanko issi addezi issi naaza kushe misile ekkees

daro tamare nayti issi heeran eqqidi dishin hanira wursetha bolla diza ptamareya waraqata oykkada yeekkanada gaadanne heqqadus hankoyti gede haagidi

daro asati maaran mayran eqqidi dishin issi addezin ba oonatetha erisiza karde kessishe dees ha oonatetha erisiza kardeykka tophiya giddon daroppe eretidayssakko

Daro macati issi maaran maaran gididi eqqida maaran maaran eqqida macati booththa naxala mayiza sharbe mayizay karetha shurabenne qamisata adussi adussi mayidayti dees.

Daro maca nayti issi heeran maaran maaran eqqida maaran maaran eqqidi dizaytappe giddo matan diza maciya gibabe oykkada dishin izita matani daro chililo mithati deettes.

Daro asati matan shiiqeti eqqidaytinne uttidayti deetes ha eqqidaytinne uttidayti dizayta matani sintha baggara nam'u addeti eqqin hanu baggara zhilla woykko cililonne galalo mayida aaway karethi sure gixxiday dees.

Macca naytti issi heeran maaran maaran eqiddi detes maran eqidiussatappe giddon eqazza dizzara yanxilla oyqda warqata kushen xoqistada daws.

Nam'u macati hinira ha simi eqin issi adera nam'u macatara ha gede simidi eqidi uthida athidaytika gita keetha garsan uthidi dishin zaraphe bola silke oykidi de'es.

daro asati issi heeran uttidi dishin issi baggarakka harati eqqidi deettes ha uttidi dizaytappe hano wursetha bolla gara diza aawas hh'eyi daroppe plumi ekidaysa

issi naazi uttidi dishin hanko nayti yiidinne be suntho xaafidi xaafidi naazayssa bolla wothidi waraqata bolla beettes hankoytikka guyera shiiqidi eqqida

daro asati issi maaran shiiqidi eqqin issi maca naya izita wode mashinen xaafashe dawus izippe sintha baggara issi aaway ulukko may7di koobe woththidi eqi

Daro macatinne aadhdhi aadhdhe giddon eqqida addeti issi matan shiiqidi issi karde woykko be oonatetha erisiza karde kessanas shiiqi eqqida ha shiiqi eqqidayta matan issi addezi eqqida isyadi xaafees.

Tamareso macanayti ba madadan bididi issife shiiqi eqqida ha eqqidayta giddon issi attuma naazi beettishin darro macanayti mitha garsara deettes

Issi indiya koshe imiza meshe kusheni oyikada miccashe dawusu izis hupheyi adussa gidishin botha qamise maya uttasi botha caleza atha utasi

namu7u bolla menthetho kaase ka7izayti too kowaase ka7izayti deettes aka7izayti issisara onqetidi ka7ishin izitappe guye baggara ciilo cililo huutey dees

tuu kowaase kaasanchati issi heeran shiiqidi issi saara idimettidi eqqida ha idimettidi eqqidaytikka daroppe cili ekkiza maata mataninne izetappe guye baggara woray dari dari dizayssa matan eqqidi deettes

issi wothancha woykko bolla menthethu ooththizayssi kushe bolla yeddidinne issi bagga giidi kushe ooththidi eqqides eqqidayssi miicishe dee

daro asati hindira hanida giidinne issi biratappe oosettida oosettida keeththa garsan eqqida ha eqqizayta madanikka issi naay kowaase shocin wuriissi iza bees

daro macanayti issife shiiqidinne bolla menthethu ooso ooththetes ha ooththizaytappe wurissa qonxay issi medho gidishin hanida issi maggara addey eqqidi dees

daro asati issi matan eqqidi dishin issi issi noti issi medho gudabe may7in harapi para medho mayda sara issi caala aawati komethame may7di isita matan eqqida

Nam'u nayti issi booththa miisha matan issozi issoza qoodhe shiishshidi oykkin issisara hamutishe deettes iziti mayda may'ozi wuri issi midho gidishin aaththida caammay kanje haarae.

issi kaassanchati woykko tookku waase woykko kushe kuwaase kaa7iza kaasanchati issi keeththa giddon gelidi kusha laalli laalli eqqida halale eqoyta matan issi naazi galallo karethanne zo7o bandira oykkidi eqqida

Daro issi kowase kaasanchati eqqida ha eqqidayta matanikka issi isporte ooththisiza addeykka eqqides ha eqqizayta matan ciililo mithatinne hara haratii.

issi miishi uttidi dees uttidayssi booththa gidishinikka hayssi tophiya giddon issisara gakettana mala go7iza gachethiza miisha gidees

issi aduqidinne ekkiza wode woykko izirsara gatethiza silke geetettizayssi uttides ha silkezikka issi baggara aduqqidinne eki

Bira keethan paakejenne hara hara misileti issipe shiqidi teelen oothizaysi dees ha oothizaytika daro paydon issi maaran eqqidi deettees.

Kaassanchati daroppe uuffayettidi toho kuwase ka'idi simmishe giza misiley issi matan eqqidi dees ha uffayettizayta misileykka uuttidi dizayssara issippe eqqidi dees

hara medho medho xaafe xaafiza miishati issi matan shiiqetidi uttin ha xaafettizayssi issi noya tuchcheza doyettada dawus haratikka doyettonta dishin wurissas tuchchezi karethi

wode maashiney boottidinne issi heeran doyosoynne gordoso dizayssi loqu giidinne giddoy doyettidi dishin miiyey miiyey kareti ekkizayssi dees

Nam'u nayiti issi qoriqoro keeththa matani issinozi ha issinozi gede gidizi eqiza ha eqida nayita matani hano bagara motore dishini hano qase izata matani sikile des.

Issi kaamey oge hamuttishin wuriin hammuthiza miishey wuriin eqqidinne wolqqa imiizaysa ekkishe dees; izeta sinththan addeyka eqqi dees.

Heedzdzu toora hamotiza kaameya eqqada dawus ha eqqada diza kaameyskka guye baggara daro miththatinne worati dishshin iza mattan shuchcha keeththi oosettiday daroppe lo'izayti

Daro addeti saykile laagishe deettes saykile laaggishe diza asati namu7ati sinthe sinthe bishin issinozi guyera kometha mayo may7di yees ha asati laaggizayti lo7o ogera.

Daro macati issi eraogeni hamutishe deettes hamutishe diza asatappe baggati gide bishin baggati ha yeettes issi indo sinsara dizaara siidhe oykkada hamuttos.

Wode hamettiza miishe woykko issi asa hamethas maaddiza miishey issi bessan eqqidi dees. Ha eqqidi dizaysikka saykile geetettishin nam7u tohon hamuttees.

Heedzdzu asati issi keeththa giddon deettes haddizaytikka issi ooso ooththiza xompe woykko po'o immizayssanne hara hara wode meishata charjizayssa woththidi deettes.

Issi kameyi ogeni eqqi daro asati izza matara izzanni gelana gidi wula doyisishshe detees.ha kameyikka daroppe adduqqi ekkizayissa gidishshin izza matara keththeyinne ogeyi de'es.

daro asati issi heeran hamutishe dishini harati qa may7o bayzishenne shammishe deettes hiztamatan kaameykka eqqidi dees hama miztamatan kaame eqqides

issi orphiley bollara paallees ha orphilessikka guye baggara dhoqu giidi tophiya bandiray saalettidayssi dishin garsara goomaykka eqqi eqqi dees

Issi dooma caaniza kaamey eqqidi dees ha cura doomma caaniza kaamiyakka dooma caammanada ekkada gawus ha kaamiyakka oyddu goommara hamettawus mac.

issi kaamey sekira haakkidi yishin izappe gasheta ekkiza kaariya sinthara daurus akaamey matanikka xide giza mithi eqqidi dishin iza matan shuchchara xide keeththey daro peosidide

Daroppe lo'iza issi keeththey deessi. Hanno keeththeya guuththa qalamen tiyetidaro gidishin xonfeti bollara daroppe lo'i lo'i de'ettees. Izas gaaththan wulay doya deessi.

Issi xaafettida xaafoy dees a xaafettida xaafoykka bollara dizayssi ordi kidi xaafetin garsera dizayti ashi gash xaafettida a xaafettida xuufetikka burtha alamen xaafettida.

daro shuchcha keeththatinne hissi issife hamuti diza daro keeththati daro mastottara deettis iza matani issi zo7o kaami eqqides iza keeththazappe guye baggara daro mithatinne worati deetti

heedzdzu addeti eqqidi deettes heedzdzu addeti eqqidi dishin heedzdzu addetappe nam'ati duuna bolla cambile wothidi deettes ha wothidi diza asatappe hano waggara diza aaway bo'ati ekkees

Issi katama keeththay daroppe aduqi ekkizayssanne galalo medho qalamen tiyettidayssa gidishin heno baggara hara kareti ekkiza qalamen tiyettidayssi dees

Heedzdzu addetinne issi macIya eqade eqqidi deethtes eqqidi dizayta matani issi addezi waraqata oyde bolla wothin issi waraqata nays immish dees.

Issi keththey akidinne aduqi ekizayisi dees he keththa matanikka chishayi pudhid daroppe ekizayis dishin ha pudhoyikka zoo pudho pudhidi dees

Daaro keethatinne iissi heeran deetes heenira giiddidi deetes dereti diishin izzata giidora kaame adhdhes kaame missile baagappee guyera woray des

Daro kethati issi matan shiqeti shiqeti kexetidi dishin izetappe hana bagara ogeynne henira hanira jilati ekiza matati dishin kamey gido ogerakka hamutishe des.

Hedzu assati issi herani eqidi detesi ha hedzu asati eqidi doyitappe nami'ayi ade gidishini isiniya macca izippe hini baggara xaripe bolla hathayi hayilanide kumidi utin wariqateti betes

Issi keeththey daroppe lo'izi maaran maaran ootsettidayssi dees ha keeththizas gallas garsara bollara daro ogetinne masoteti dizayta gigishin iza matan cililo maatati diee..

issi addera issi macara issi matan eqqidi deettes hayzeti eqqidi dishin izi hayzetappe heno baggara issi naaykka eqqidi dishin iza maciya waraqata oykkada daga

Daro tamare nayt issi heran utid detes. Ha utid diza nayta gidoppe issi maca Naya kushe bolla denthada iskipirtora dishn henira haratika denthetes, hanin issi naz dawutare Sinthan wothid baqana bolla kushe wothid Des.

Issi keeththey aduqqi ekkizayssi salo samaye medhon qusheththidayssi dees; ha qusheththida keeththaskka masththoothenne wulay dees; izappe hini baggaara cilila worathi.

Issi astamari booththa koote may7dinne karetha salida bolla booththa chokketan xaafishe dees xaafizayssika daroppe lo7ees

Boro oosettiza shuchcha keeththey issi heeran oothsettishi dees ha oosettiza shuchcha keeththezas gudetha heedzdzu maskotey dees iziyaska maageere woykko mithati issi heeran eqqe.

Thamaare na7ithi paace ekkishe issi mathan uththida; ha paace ekkishe diza thamaareththikka issi macca kushe gaththi idimmada xaafishen issi naayiya dawuthara bolla woththada xaafawus.

Issi shuchchappe oosettida keeththe matani daro tamare nayti beshanca bayidinne hamutetis, iziti hamuttizayssa keeththe matani heni baggara daro mithi eqqidi eqqidi dees.

Daro asati issi heeran eqqidi deettes. Ha eqqidi dizayti maca, adde, yalaga, qeeri ,naytanne paanthati issi heeran dishin istitappe guye baggara mithati eqqi eqqidi de7eetees.

daro nayti issi oge mala sohon eqqidi deettes ha eqqidi dizaytappe issi maca naya heno bagga nayta xeellishin issi macaya silkera pooto dentha shi dawus

daro nayti issi matan shiiqidi macati attumatinne caalati shiiqeti shiiqeti uttida ha uttidayta matan giddorakka eqqidayti darotikka deettes ha izatikka issi keeththa giddon dee

daro tamare nayti uttidi tamarishin issi astamariya booththa koote mayada eqqada nayta tamarisawus naytayppeka hano baggara dizayssi ha zaaridi xeellishe dees

issi maxaafa keeththan daro maxaafati laalettonta issi bolla shiiqidi shiiqidi deettes ha maxaafatikka ba huhphen huphen daro maxaafati issi bessan shiiqidikka daro go7a immana mala wothideta

Pacha oge matan issi motoregnay lagishe dishn ogeyka pacha gidid xaaxet simid wora gathan geles. Ha worayka daroppe cilil ekizaysanne zumat dhoqu dhoqu gizaysako

Goshsha kaamey issi oge mataani eqiidi dees ha goshsha kaame garsaani biitay daroppe shiiqidi dishini goshsha kaame medhoy galaalo gidees issi lagaanchay uttides.

issi kaamey hanin eqqidi dishin iza matani nam7u poolisetinne nam7u nayti eqqida ha eqqidayta matapa hani baggan issi maciya ha mutashi dawus

issi indiya waraqaata oykkada aaho ogen eqqin booththa kaamey sinthara hamuttes hamuttiza kaameppe guyera hara kaameykka hamuttishin izata matani daro mithati deettes

Daro asati issi matan shiiqidi eq uttida ha uttidaytikka be sinthan booththa waraqaata wothidi uttin hanira dizaadezi dhoqo giidi izita xeellishe dees ha xeellishe dizayta matan issi astamarey uttides

ogey akidayisi issi heeran dishin iza matan keeththey keeththey henira hanira keexettidi dees ha keexxettido keeththa giddonikka daro mithati toketidi cillidi dees

Issi bessan hakki ekkiza ogey dees ha oge matanikka haakki ekkidi asati dishin izappe heno baggara hano baggara bosheti boshet ekkizayssi dees.

Daro asati issi bessan shiiqidinne paaththa matan eqqidettes ha eqqidagepfe issi maciya donguza qoofe hube bolla wothadanne haaththa kushen kuuccada kuuccada uyashe dawus haratikka donguza qoofe maydi eqqid

Haththay bukishshen woyikko gukishshen de'es ha gukishshen de'za maththanikka nam'u asati guyera eqqidi de'ates he eqqidi de'iza maththinikka miththara haththa gukizza sohoy birdhdhetidi de'es.

Daro asayi issi matanni dishshinni haththeyi gogizayissa issi maaciya kushshen besadanne haththa ekawus.awaa caalati issi qoppe woththidayita hezhzhu adeta matanni eqidi haththa oyikidaa .

haatha oykkizayssa woykko tankere geetettizayssi oosettidi dees ha oosettidi diza tankereykka taroppe lo7izayssa gidishin izappe hini matara asatinne mithati deettes

issi shuchchafe oosettida keeththa garsan hara hara miishshati de'ishin heno baggara iza mala keeththaykka dees izaskka wulay doya dishin izappe kare baggazi mattay purci purci ekees

Daroppe cilli ekkiza issi heeran biratan birdettida birda gaaththan haaththa tubboynne woykko bumba edgizayssi eqqidi dees hayqqidi dizayssikka haaththay ooththo doommiben.

Daro asati issi heeran shiiqidi dishin issi aaway kushe kophetidinne haaththe tubbofe tuuqishe dees ha tuuqi uyana giiti giza aaway dere woga may7o maydi dees.

Issi xuufe xaafetidayssi maaran maaran uttidi beettes ha uttidi xaafetida xabafeta matanikka haaththey bombappe woldhiza misileykka deishin izappe heno baggara keeththay dees.